Anisany mampiavaka ny trano Ntaolo fahiny taloha ny fisiana tafo tanimanga, tsy misy lavarangana, tsy dia miloko, kanefa manome endrika mahafinaritra ohatran' ilay hita amin'ny hosodoko ireny.

Toerana mahatehoty tokoa i Madagasikara indrindra raha amin'ny lafin'ny toetr’andro. Hita eo amin'sary tokoa ny lanitra manga. Anisany misarika mpizaha-tany ny foto-drafitr’asa fahiny toy izao hita izao.